halkani waxaa yaale labo miis ah uu madow ah kuraasne kurastane waxa ay ka la yihiin guduud iyo baluug barbiga iyo dhulkan cagaar

Waxaa ii muuqda saddex nin wataan dhar caddaan ah mid sigaar cabaayo dooda ugu xiran yahay meel ay fadhiyaan